Daganna maate:-Daganna maatete mereerro mayi badooshshi no daganna maate mitto ikkitanno daga yaa mayaatte daga maatewiinni maa baxittanno

Agatto yaa mayyaate? Agatto batidhuro maikkinanni? Agatto horoonsira mayira hasiissanno? Agatto anfannihu maaho callaati? Agatto maati?

Wolde Amanueli huwulte mama afantanno? Takilu Yotehu huwulte hiikko afantanno? Abiyyi ahimedihu gobba hiikkooti? Albi gashshaanchi mama heeranno?

Maashinubba mannaho horo uuyittano ? Maashinete horonso gudatu batirano ? Maashine hiikko garinni xaqa'minanni ,maashinee

Umu dananchi maati? Umu dananchi mayira lophanno? Mannu umu danancho mayira goofanno? Umu dananchi kaajjado ikka danchate?

Sumudu yaa maati hawaasi quchumira sumudu mamaa hige afamanno sumudu yaa mitte gobbara maa xawisanno sumuda horonsidhanno gobba hiteeti

politiku yaa maati mitte gobbara politiku batiriro gobba ga'labbo afidhanno? mitte gobbara politiku ga'labbo abba dandaanno? politiku may horo afirino?

Baattote ofolla xagge yaa mayyaate? Baattote ofollo hiitto ikkite jammartino? Baattote ofollo me"e sencherera jammartino? Baatto mayi kalaqino?

Ijaaru maati? ijaara mama ijaarsinanni? tenne yannara ijaaru horo magee qeecha amaddanno? mittu quchumira ijaaru batiriro makkinanni?

Hijaaru maati hijaara hijaarsinannihu mamaati hijaara mayira hijaarsinanni hijaaru giddo mayi heeranno

Daganna maate yaa mayyaate? dagatenna maatete mereero may badooshshi no?daga yaa maati? mitte daga dagate yinannihu maa afi'dhurooti?

Ko"atte maati ko"atte wodha mayra hasiissanno lekkate ko"atte wodha hoongiro mayi qarri heeranno saada ko"atte mayra diwodhitanno?

Rosu yaa mayyaate? rosu meekki sanira hanafino? rosu mitte gobbara miinju lophora mgaeeshshi qeecha afirino? rosu maa egensisanno.

Kalaqonna qoxeessa yaa mayyaate? Kalaqonna qoxeessaho maye badooshshi no? Kalaqonna qoxeessaho heerannohu maati? Kalaqonna qoxeessa manchi beetti hiikke afirino?

Borrote uduunni yaa mayyate borrote uduunne mayra horonsi'neemmo borrote uduunni hiitte gobbara hanafino borrote uduunni dayikkinni maa horonsi'nanni

Sicco yaa mayyaate? sicconna badooshshe yaa maati? sicco qansnnihu maayiiraati? siccu mitte dagara maa xawisanno.

Kawo xona hiitte daga nugusichaati? Miniliki maa qase qeelino? afanitino gashaanona annuwa mayi kaa'lo uyitanno mitte gobbara?

Hayyonna budu mitto ikkanno? Hayyo buduwiinni maa baxxitanno? Hayyo rosino mancho maati yinanni? Hayyo mama anfanni?

Hayyonna bude yaa mayate ,budu hayyotewinni maa baxxanno, budu mite dagara maayi xawishsha aano ,bude afidhino daga hiittote?

Harranna daa"attote mayee badooshshi no? Hara daa"attonna dara yaa mayyaate? Daa"attonna daramate maye badooshshi no? Daa"atto mitte gobbara qeecha afidhino?

Supermaarkeetete mirte yaa maati suupermarkeetete mirte qawaallanku mirtewiinni maa baxxitanno supermaarkeetete horo maati supermaarkeete yaa mayyaate

Dananchu yaa maati umu danancho mayra goonfanni mayti umu danancho mayra lossidhanno umu dananchi kaa'lo maati

Muro yaa mayyaate? muro uuyitanno horo maati? murotwiinni afi'neemmo horo mageete? muro laalotewiinni roore horob uuyitannonke? muro sagale saga'litanno?

Hayyo maati, hayyo mayi hayyisano, hayyo maaho xaqanittano ,hayyonna budu xaadano, hayyonna budu mereero maayi badooshi noosi ?

Adawu gargaraano yaa mayyaate? adawu gargaraano ayeeooti? adawu gargaraanchimma manchi beettiwiinni agarranni? adawu gargarano adawu gargarooshshe mangiste calla loossanno?

Faradu hodhishshi kamelu hodhishshiwiinni mayeenni baxxanno? Hodhishsha horonsira maye horo afidhino? Hodhishshu hoogiro ninkera maaye qarri iillanno?

Giwirinna loosire gallino manni mageeshshi wuxettammo ikkano, giwirinu mite gobbara horo afirino, giwirinna horonsira itophiyaho mayra hasiisano ,horonsira hoonguummoro mayi qarri no ?

rosu yaa mayyaate? alamenkera rosu mama hanafino? roso rosa mayiira hasiissano? roso rosinokki manchi hiikke hee'ranno?

Abiy mama illamino abiy ahimedihu tenne yannara maa gashsheno wolde amaanueli dubbaalehu hawulte hawaasi quchumi giddo hiikko afantanno

Muziiqa godo'la mayi horo uyitanno? miuziqa yaa Mayyaate? Muziiqu mitte gobbara mayi horo aano? muziiqa godo'lano manni hiitooho?